Chinchin na popular snack wey people dey enjoy for Nigeria. To make am, you go need flour, sugar, butter, egg or baking powder and other ingredient like nutmeg and cinnamon. First of all, you go mix the dry ingredient, wey be flour, sugar, baking powder and other spices. Before you go add the butter and rub am inside until e resemble breadcrumb. After dat, you go break your egg into small rubber mix am with milk and pour am inside the mixture. You go need turn the dough press am well well until e become smooth. Den you go roll am out for flat sufface and cut am into small peices or any shape wey you like. Fry your oil for fry pan make e hot well well before you go con pour your chinchin inside pieces by pieces. Dey fry am until e turn golden brown. Remove dem from the oil and place am for paper [2] to soak the excess oil and allow the chinchin to cool down before you serve or store dem for container wey get air tight. Make huna remember sey the thickness of the dough and the temperature of the oil go affect how crunchy or how soft your chinchin go be. So make sure sey you adjust am well well. Make you enjoy your home made chinchin. [2] Thank you.

Puffpuff na one of the sweetest and easiest snack wey people dey chop for Naija and for other country of the world. To make am you go need flour, sugar, yeast salt and small warm water. Even though sometime you go need add nutmeg for extra flavour. First you go mix the dry ingredient wey be the flour, sugar, yeast, salt and nutmeg inside one big rubber. Den you go add your small water dey mix am small small until the mixture don soft and the thing don become smooth. E no suppose thick like bread oh. You go cover the bowl with small cloth and keep am for one place for like thirty to forty five minutes to make your yeast work make e fit rise well well. When e don rise, you go heat oil for fry pan. Make sure sey your oil hot but make e no too hot so dat your puffpuff no go burn. Use your hand or spoon take carry the batter and the mixture. Drop am gently inside the hot oil. Fry am very well until e don turn golden brown. Make sure sey you dey turn am as e dey go and as e dey fry am, make e fit fry for all side. When e don ready, remove am put am for paper toil make e fit comot the excess oil and make youn serve am hot. Enjoy am like dat with or without sugar, honey or any[2] deep wey you like. Thank you.

A bowl of catfish na delicious meal wey many people dey enjoy for obodo Nigeria. Especially when you go for all dis joint and bar wey people dey sell beer. A bowl of cat fish dey soft, e dey pepperish and e dey full of flavour. To make am, you go need fresh catfish, you go need pepper, you go need onion you go need any of your seasoning ingredient, you go need salt, you go need oil and you go need spices like ginger, garlic and even cameroon pepper for dat extra taste wey go make your bowl of catfish sweet well well. First, you go need wash your catfish well with salt or lime water. Make e for remove all the yamayama wey dey the body of your cat fish. After dat you go con cut am into pieces. Season am with salt, your maggie, your pepper, your ginger and garlic. And leave am for like twenty minutes make e for soak well well. Make the ingredient enter am, Heat small oil for pot, add your onion make you fry am small. Make you con pour your blended mix of pepper, your tomato, pepper and onion wey you don blend together, Add more spices if you like am make e pepper well well. Allow your saurce to cook for like ten to fifteen minute before you add your season catfish. Steer am small small make e no scatter. Cover you pot for fifteen minutes and your fish go soak the saurce and e go soft well well. Serve am with hot rice, yam or plantain and any pepper soup style wey you want, just add small water, saint leaf make you enjoy am with cold better drink.

African pear wey people dey call Ube for the Eastern part of Nigeria na fruit wey get puple colour. And e soft when you roast am or boil am for fire. E get popular for west and central africa and e get plenty name like Safou, bush pear of African plum. Ube as de dey call am for Igbo land get plenty nutrient wey dey give better things for body. E get healthy fat, protein, carbonhydrate, vitamin C, cabon, potassium, calcium zinc and many things wey dey help repair body and boost body immunity. To chop Ube, you fit roast am or boil am small. E dey soft and e dey oily and e go dey well to eat am with roasted corn or boiled corn, especially during raining season. Some people even dey use am cook soup or stew. Apart from the sweet taste, Ube fit help protect the body against so many diseases and support the health. So as you dey enjoy the creaming taste, your body go dey benefit too. So next time wey you go market, when you see Ube make sure sey you buy some and make you enjoy the rich taste. And remember sey, e dey good for your body. Even as e get plenty nutrient wey go nourish your health sam sam.

Garden egg wey some people dey call african elephant. African egg plant na small fruit wey resemble egg and e dey popular for west africa especially for Nigeria. E get several names like igba for yoruba people wey dem dey call am. And afufa for igbo people dem. Garden egg dey come in different colours. From white tio light green. And e dey grow for small bushes wey fit reach three to five feet tall. People wey dey chop garden egg raw or cooked. People fit dey chop am either raw or cooked and e dey used. And de dey use am for many Nigerian dishes like abacha and garden egg leaf soup. E get plenty benefit wey e dey give person for body because e get potassium. E get fibre, vitamin C, iron, calcium and better caro ten e. So next time when you go market see garden egg make you remember sey e no just dey sweet but e dey good for your body. And e go fit add plenty nutrient as well. Make sure sey you buy and eat garden egg today. Thank you.

After you do harvest your corn, e dey important to back dem well, to keep dem fresh and protect dem make dem no fit spoil. Bagging na the process wey you go take put your harvested grain or crop produce inside bag for easy transport and storage. To bag your harvest properly, make sure sey the crop don dry well. to prevent moisture wey fit cause make e spoil inside the bag. Make you use clean and dry bag like [2] bags or any other better bag to pack your farm produce. Ensure sey the bag no get hole or e no tear wey fit allow pest or anything contermination enter inside the bag. After bagging store the bag for cool and dry place wey dey where ventilated. Where breeze go fit dey blow am very well. So as to maintain the quality of your harvest. Proper bagging and storage go help prolong the shelf life of your produce and reduce anything wey go cause post harvest loses. Thank you.

If you wan store corn after you don harvest am, you gat do am well so your corn no go spoil or waste. Here are the things wey fit do to prevent your corn make e no for spoil. Before you pack your corn for storage, e go better make e dry well well. If na shelf corn wey dem don remove the cob. E suppose get up to thirteen to fourteen percent of water for the body. So e for fit last for six to twelve month without spoiling. People dey use grain been store dry corn. But if you no get, you fit arrange temporary place wey you fit keep am. Inside shield or use steel grain, make you take block am well well. Make sure sey air dey pass through the storage. And make sure sey heat no too dey where you keep am. Make you try dey keep the temperature below forty degree celsius to prevent your corn from spoiling. No just forget to keep am. Always make sure sey e no gather moisture or spoil. If you store am well, your corn go last and e go fresh when you wan ready use am.

Bitter kola wey people sabi as garcinia kola. Na seed wey get plenty health benefit for body. For the body ern bitter kola dey help fight so many disease and infection like cough and hepatitis. E get some properties wey fit relieve headache and toothache if you dey chew am regularly. To keep your bitter kola make e for fresh, you fit put am for where e cool, where water no dey wey sun no go fit touch am. And e fit reach up to two years make e no spoil. You fit also wrap am with paper towel. Put am inside container wey air no go fit enter. And keep am for inside place wey cool or you fit keep am inside your fridge. Remember to dey check your bitter kola wey you store regularly To make sure sey e no spoi. Next time wey you go market when you see bitter kola, make sure sey you buy. Make you dey chew am regularly to prevent your body from many disease. mhn Thank you.

Boiling water na one of the simple way wey person fit make water wey huna dey drink dey safe to drink. E fit help kill bacteria and so many disease wey person fit catch from drinking water. If you dey for place wey no get clean water, boiling water go help remove some yamayam wey fit make person sick inside the water. Apart from making the water safe, drinking warm of hot water get plenty health benefit wey person fit enjoy for body. If you dey drink boiling water regularly, e go dey help your digestion. E go improve the way wey blood dey flow for your body and e fit help you reduce stress. Some people believe sey drinking hot water for very early in the morning fit help wash away all the yamayama wey dey your body. So, to boil water make e for clean well well, put am for inside kettle or pot and make you heat am until the thing don boil. Dat na when you go fit see the bubble wey dey comot from the water. And make sure sey e cool down small before you drink am. After e don cool down, store am for better place wey clean to avoid anything wey go fit enter am. And make you drink am regularly.

Budding na one method wey farmers dey use to join part of one plant to another plant. For this kind of process, them go take one bud from the plant wey then want and put am for the stem of another plant wey them dey call root stalk. This method dey help produce new plant wey get the qualities of the original plant. E dey common for fruit trees, like apple, peach and citrus. To do am correctly, you need sharp knife, budding tape and plant wey dey healthy. First, you go need cut the bud from the plant wey you want, then, make small cut for the root stalk plant, insert the bud inside and tie am together very well. After sometime, the bud go join with the root stalk and start to dey grow. This method dey useful to propagate plants and maintain the desired qualities.

Oil palm na plant wey dey produce palm oil. We fit dey use am for so many things and one of the things wey we fit use am for na the by-product of oil palm wey get plenty uses. For example, the mesocao fiber wey remain after they don poist the palm fruit. You fit turn am to fertilizer. You fit use am make fiber board and we fit even use am as food wey animal dey chop. Palm oil itself dey inside many product wey we dey use everyday. Like the lipstick wey women dey use. The indomie wey we dey chop. The shampoo wey women dey use wash their hair. Even the soap wey we dey use wash our cloth as so many things. One of the by-product of oil palm, na dat empty fruit bunches. Empty fruit bunches wey we fit use as moist for soil. You fit use am make paper or you fit use am produce medium dentity fire board. Even the palm kernel shell itself, you fit use am generate light wey Oyinbo dey call electricity. So oil palm get many by-product wey fit benefit both people and the environment.

Cash crop na plant wey farmers dey grow. And the main reason why dem dey grow am na to sell am make dem make money. Numerous cash crop dey wey farmers dey grow but make i mention few. Cocoa, na one of the example of cash crop. And the main ingredient wey dem dey use do all dis chocolate wey people dey chop na cocoa. Cotton na another example of cash crop. De fit use am produce cloth and all the materials wey dem dey use sew cloth. Another example of cash crop na sugarcane wey de fit use am produce sugar. Anotheer example na coffee wey de fit use am produce all dis beverages and tea wey people dey drink. Another example na corn. They fit use am for various food for animal and also for human being. Dis cash crop de dey play very important role for our economy. And most importantly de dey provide money for farmer. And de dey also provide so many various raw materials for our industries.

Children wey dey work for farm dey face lenty trouble. About sixty percent off all pikin wey dey work for farm dem dey between the age of five and seventeen. Where de dey do agric, dey do farming, dey do fishing and they do so many things for farm. Dis number reach over ninety eight million boys and girls world wide. For many country for Obodo Oyinbo child labour na mainly for agricultural reasons. Most of dis pikin dem dey work as unpaid family members. From begining of the year. From five to seven years old. The work fit involve so many things wey go make pikin dey carry heavy load. And they use very dangerous machine wey fit harm the pikin. But e dey important to dey protect our children from work wey fit harm dem. Work wey no fit allow dem make dem go school. So many effort dey go on for government wey de fit stop dis matter.

Pikin for farm dem dey face so many wahala. For all over the world, about sixty percent of pikin wey dem dey use dey work wey Oyinbo people dey call child labour dey start from the age of five to seventeen. Most of dis people, dem dey use dem dey work for so many reasons. Some na to use dem make money. Some na to use dem dey pay the money wey their parents dey owe. For so many countries, dis pikins wey dem dey use dey work, de dey call am child labour and na mainly for agricultural purpose. Most of dis children dey work as unpaid family members. The work fit involve handling chemical. Carry heavy load wey fit injure dem and using dangerous machine wey fit affect their safety. But e dey important make you protect all dis pikin from work wey fit destroy their life at dis very young age wey dem dey. So tey make we help dem go school, make their future fit better.

Hello my pipu mek we talk about how we dey catch fish, di different way wey fishr men dey use and how we go fit dey handlke dis fish well so e no go spoil our rivers and our ocean weda you be fisher man or you just like to dey fish for fun, dis won go help you mek beta decision about di cathing of fish,. There are many ways wey we tek catch fish, number wan dis na wen pesin use fishing rode hook or bait tek catchfish wan by wan, e fit bi for river or even for ocean. Numb er two fisher men dey use big net like pulse sign net or cast net to gether plenty fish na wetin many commercial fisher men dey use be dis. Number three some pipu fit use spear to catch fish especially for clean water, e need extral skill wey pesn go sabi and e no easy like other method. Dis won involve sey mek we put fish fish trap for inside wate mek di fish fit enter am by sef ones de enter am, de no fit come out again. How we suppose dey handle di fish wey we don catch, no touch fish with you dry hand e go damage their skin. If hook don nter fish mouth, use plier or something wey sharp mek you tek remove am carefully, if you go releas di fish after you don catch am, do am quick quick mek e no die and lastly if di hook don enter di fish troath, no force am just cut di line commot thank you.

Cocoa heap na the way wey farmer dey use the ferment their cocoa beans.\ after they don harvest am. After dem open the cocoapod. Dem go remove the small small beans wey still get red something for body inside the cocoa. Dem go con gather dis beans into one heap. Usually, they gather am for ground or they fit put am inside wooden boxes. Cover am with banana leaves or jute bag make e for keep the heat. Dis process dey very important because e fit help develop the flavour and colour wey dey associated with the chocolate wey de wan use am do. The fermentation usually take about five to seven days base on the mehod wey dem use. Dis process dey produce heat and the temperature fit get like fifty degree celsius. The heat and the compound wey the micro-organism produce go kill the beans. And dis go cause some chemical changes inside the beans wey go lead to the development of flavour precursion. After dis fermentation process the cocoa go con change from pupple to redish colour. Na im be sey the thing don ferment well well.

Cocoa pod na the fruit wey grow for cocoa tree, wey them oyinbo people dey call tiobomacacal. The pod dey grow directly from the trunk and big branches of the tree and e dey about fifteen to thirty centimetres long. When cocoa pod dey very young, e fit dey green in colour, red or purple. But as e dey ripe, e go dey change colour to yellow or orange. Inside one cocoa pod, you go fit find sixty, twenty to sixty seeds wey people dey call cocoa beans. These beans dey surrounded by one sweet whitish thing wey people dey chop and then dey use am dey make juice. To make chocolate, then go ferment, dry and roast the cocoa beans. Farmers dey harvest this pod by hand, using tools like machete to cut them from the tree and after them gather the pods, them go open am to remove the cocoa beans inside. Cocoa pod na important part of the process to make chocolate and other cocoa product. The beans inside the pod dey provide the main ingredient for chocolate, while the pod fit also get other uses.

Cocoa seed wey people dey call cocoabean na the main ingredient wey dem dey use for chocolate. E dey inside the cocoapod. And after dem don harvest am dem go ferment and dry the seed before de fit process am into different product. Apart from making chocolate, the cocoaseed get other things wey dem dey use am for. For example, the fat wey dem de extract from the seed wey dem dey call cocoa butter, dem dey use am for cosmetics like pomade, cream and different lip balm because e dey moisturize the skin. Also, the cocoa pod the cocoa pop wey dey surround the seed person fi use am make juice. Healthwise cocoa get plenty benefit. E get anti-oxydant wey fit help person reduce inflamation. Improve heart health and something wey go support how the brain dey function. Some study suggest sey consuming cocoa fi help lower high blood pressure and improve the blood flow. Thank you.

Cocoa tree na small evergreen tree wey dey grow for tropical areas. The tree dey grow between thirteen to twenty six feet tall and sometimes, e fit reach thirty nine feet. The leaves dey shiny and the young ones dey start as red before then turn green. The trees dey produce flowers directly from truck and these flowers fit come out all year round. But, if them nor pollinate within twenty four hours then go die. After pollination, the flowers go turn to pods wey dey contain cocoa beans. Each pod fit get between twenty to fifty bean inside. For a good year, one cocoa tree fit produce about twenty to thirty pods. Cocoa trees dey start to bear fruit when them don reach about the age of six to eight. But some type of cocoa tree fit begin to produce from three years. In recent time, some farmer for Africa they abandon cocoa farming because of bad weather, disease and poor government facilities and policies. Them don dey switch to other crops like oil palm and maize wey dey more profitable. Cocoa tree na the source of cocoa beans wey people dey use dey make chocolate, another product. The tree dey very important for many farmers livelihood and for the obodoyibo global chocolate industry.

Coconut tree wey people dey call coconut palm na tree wey fit grow reach thirty metres. E get long leaves wey fit reach four to six metres. The coconut tree dey grow well for tropical areas. Especially for places wey get plenty rain and plenty sunlight. E no too like cold weather. The fruit of the coconut tree wey we dey call coconut. No be true nut. E be drupe. E get three layers. The outer skin, the fibrous husk and the hard shell wey dey protect the seed wey dey inside. Coconut tree dey very useful. People dey use the fruit for food, for oil and for different types of drink. The coconut leaves fit serve as materials wey dem dey use dey roof house. You fit use am weave while the trunk fit be use for building and furniture. Coconut tree fit live long and produce fruits for many years. Making dem very good for agriculture and economy in many tropical region.

Coconut tree wey them oyinbo scientist dey call cocos nusifera. Na very tall palm tree wey fit reach up to twenty five metres high. The trunk dey very slim and smooth, and the tree get long featherlike leaves. The fruit wey be coconut dey grow in clusters, then dey grow together, and then dey green or yellowish in colour. To harvest coconut, farmers dey use different methods, one common way na to climb the coconut tree, but this method fit dey dangerous and need make person sabi am. Another method na to use long pole with a sharp edge to reach the coconut from the ground. After them harvest the coconut, the next step na to process them for market. The outer husk they removed to get the inner nut, the water inside fit dey package as coconut water. While the white meat fit dey processed into product like coconut milk, coconut oil or dry flakes. Coconut dey very useful and people dey use different part of the coconut for various product. After then harvest am, farmers fit carry am go market go sell and make better money.

Maize wey we dey call corn na one of the main crops wey farmers dey plant for Nigeria. The country dey produce over twelve million metro thorns of maize every year. Making am the second lagest producer of corn for africa. Corn dey grow for almost all part of Nigeria. But state like Bornu, Niger, Plateau, Katsina, Gombe and Oyo dey produce the most. The average yield for corn farming for Nigeria na about two point two thorns per hectare. But with better farming practices, farmers fit increase their yield. To achieve better yield, farmers need to prepare the land very well. Use improve seed varieties, apply correct gap when dem dey plant am, and manage pest and diseases. Recently, naija don improve the commercial planting of some corn wey dem don genetically engineer to produce better yield and ensure food security. By adopting dis practices, corn farmers for Nigera fit increase their productivity and contribute to naija food supply.

Corn dey mature fast with three to four month after planting. The corn the crop don ready don dey ready for harvest depending on the stage you wan harvest am. The harvesting process be like dis, the timing. Number one, to get better yield, harvest your corn when the husk don dry and the green don harden well. Number two method. For Nigeria most farmers dey harvest manually. Dem dey pluck the crops from the stucks by hand and post harvest handling. After you don harvest your corn, remove the husk and spread the cubs under sun to dry well well. Dis drying process dey important to remove moisture con ten t and prevent am from spoiling. By following dis steps core farmers for Nigeria fit ensure sey the harvest go yield better result. and provide quality corn produce for market and consumption. So next time wey you go market wey you see corn remember sey na so many process dey involve before de fit harvest am con sell am for market.

Crop na any plant wey farmers dey grow to get food, fibre or any other product wey people dey use. Examples of crop include maize, rice, cotton, or groundnut. Crop dey very important for agriculture because them dey provide food for people and animals, raw materials for industries and them dey support the economy. We fit classify crop based on different factors, like their use, the time and the season wey them dey grow. Crops dey very important because human need am for survival and also for the economy development. Them dey provide food, raw materials for industry, and employment opportunities for people. For example, crops like maize and rice, na food for many countries wey people dey chop regularly. While, crops like cotton then fit use am make clothes wey people dey wear. In conclusion, crops play a vital role in our daily lives because then dey provide the resources wey we need for food, for industry and make sure say our economy dey stable. Understanding the different types of crops and their uses dey important for our agricultural practice and also to sustain our economic development

For Naija the time to harvest crops depend on the type of crop and the planting season. Generally, the main harvest period dey fall between november and january. During the early dry season for dis time crops like maize, rice and millet don mature and de don dey ready for harvest. The dry weather during dis period dey okay because e help dry the crop naturally. Making dem easy to store without being spoiling. Example of crop and the harvest time corn. Number one, depending on the type fit mature within three to four month after planting. If you plant corn at begining at the beginning of the raining season around may or june, e go don dey ready for haarvest by september. Number two rice. Rice dey take about four to five month to mature. If you plant am in may dat means sey you go dey ready for harvest by september or october. Typically, understanding the type of growth cycle for each crop and their climate conditions fit help farmer plant fit help farmers plant their planting and harvesting time. To be able to produce maximum yield and reduce post harvest loses.

For farm one big wahala wey fit make farmer lose e harvest na when crop dey under attack. The attack fit come from different wahala like pest disease, bad weather or even their activity of human being for the farm. If a farmer no act fast e fit lose plent of im crops and even money wey e the farmer don invest for the farm. Wetin fit attack crop? Number one na pest. Pest like grasshopper, caterpiller weevils fit chop maize and other crop for farm. Number two na disease. Disease like cassava mosaic disease dey make cassava leaf turn yellow and reduce the size of the cassava tuber wey the cassava fit produce. Number three na bad weather. Too much rain fit cause flood wey go wash the crop comot. Dry season fit cause too much dryness wey fit make the crop no grow very well. Number four na the weed. If a farmer no clear the weed for im farm, e go dey compete with the crop for nutrient and water. Weeds like spear grass and stringer dey affect maize and rice How to save your crops wey dey under attack? Number one na pest control. Farmer fit use organic pesticide neem oil or pepper spray to chase insect comot. Crop rotation no plant the same crop for the place everytime e go reduce the disease attack. Early detection make farmer check farm very well if e see any sign of attack, make e act fast.

Periwinkles wey some people dey call sea snails, na small sea animals wey get coiled or cupped-in shells. Them belong to the family wey them dey call litronidy and then dey dey mostly for areas wey get water, especially the place wey water and land meet and them dey chop wetin oyinbo dey call arlgey and seed weed. The shells of periwinkle fit get brown or grey colour and them nor too big and them dey use one special part wey them dey call radular to dey carry their food which is algey from the rocks. Periwinkle dey important for the sea because them dey help control the growth of algey and other sea animals like small small birds and fish fit dey chop them too. For some places people dey harvest periwinkle to eat because the meat sweet and e dey very soft. In short, periwinkles na small snail wey dey live for rocky coastal areas and then dey help maintain the balance for the sea, and e also dey useful for food for some people.

Drone, na small aeroplane wey no get pilot inside. Person fit dey control am for ground or then fit dey fly am by itself using wetin oyinbo dey call censor. Drones dey important for many things, like taking picture when the thing dey up from air, surveying land, checking infrastructure and even then dey use am for military work. The first drones, na military people use am for training fighter pilot, but as the thing dey improve, drones don dey dey used for civilian purposes too. For example, then dey use am help farmers monitor their crops, help rescue team find people wey need help and then dey use am deliver people packages. Drones dey come in different sizes and shapes. Some get small, some dey small while some dey big. Some dey fly short distance while some dey go far. The one wey you go use depend on wetin you wan use am do. Drones na important technology wey dey help us do many things better and faster. As technology dey improve, we go see more ways wey drones go dey help us.

For dis life ern no be only big celebration dey bring family together. Some times na small small things like when father and e pikin sit down dey chop live food and drink wey fit create sweet memory. E fit be after a long day of work. E fit be to just relax for the weekend or to just make sure sey father and son sit down gist and bond together. Why e good make father and son dey chop together? erm E dey help dem dey strengh ten better bond for family. E also dey help children to dey learn good habit. Pikin go learn from papa how to eat healthy respect food and appreciate family time. E also dey help dey create sometime wey de go dey happy together. No be everytime person go remember big party. But small small ocassion like dis dey last for person mind. So no matter the food or drink, the main thing na the love and connection wey dey between im wey dey between papa and pikin. Times like dis dey special and e also dey help bring family closer.

Nothing wey sweet pass when person sit down enjoy better local food wey get correct taste whether na for village or for city. Local food dey always carry dat special flavour wey dey remind person of home and im culture. E no just be about food. E dey help us connect to awa root and tradition. Why e good to enjoy local food? Number one: Local food get natural taste. Local food no need too much condiment. Na pure natural flavour dey make am sweet. Number two: E healthy well well for body. Most local food get correct nutrient wey the body need to stay strong kakaraka. And finally local food dey affordable. Local food no too cost like dem Oyinbo food and e stil dey belle full person well well. so, example of local food e plenty. But let me mention a few. All of us go sabi pounded yam with better egusi soup, eba and ogbono soup with fresh fish. Even okro soup with fufu and better goat meat. So no matter where person dey make sure sey you always find time to enjoy better local food. E go nourish your body and remind you sey home na the best.

Eating local food nor just dey enjoyable, e also dey help person experience the true taste and culture of the place. When you chop local food, you dey taste the fresh ingredient wey them just harvest, making the food more nutritious and tasty. For example, local food dey fresher and e dey full of flavour, because them just harvest all the ingredient wey then use prepare am. When you patronise local restaurant, you dey support the small businesses wey dey the area. This support dey boost the local economy and dey help the community dey grow well well. Eating local food also help you to learn about the people culture and the tradition wey dey for the place. The way the people prepare and serve their food, dey reflect their history and lifestyle. By enjoying local food, you dey connect with the people and the place, gaining a better understanding of the way wey the people dey live their life. Enjoying local food, dey give person that authentic taste, the experience and the support wey the local economy need and it go also help you learn much better thing about the culture of the place.

For Naija and for many african countries local food na something wey dey help carry our culture and tradition. No be just to fill belle but na correct way to connect with our root family and community. When person sit down enjoy better local food. E dey sweet for body and e dey make the heart jolly well well. Local food get so many advantages. But number one be sey e get natural taste. Local food dey fresh. No too much chemical like some Oyinbo food. Local food dey also help bring people together. Both family and friends dey gather enjoy am. Especially for special occasion and ceremony. Local food also dey very cheap. E no too dey cost and e dey easy to prepare for house. So, no matter which food you like the important thing na to enjoy am well. Feel the taste and appreciate the culture wey dat food carry come. So, make sure sey you dey always chop better local food anywhere you go for all over the world.

erm Local food don become an important thing for our culture and tradition. Local food no be just too chop and fill belle. E carry plenty culture and heritage as e dey remind us of our root and is also dey help bring family tiogether. When person sit down den chop correct better native food e dey sweet for body. And e dey make the heart jolly. Why e good to chop local food? E fresh. No toomuch chemical like some Oyinbo food. E dey full of better nutrient wey go dey help make our body strong. E also dey very okay for family gathering and some special celebration. Local food dey very affordable and e dey easy to prepare when you dey house. So, no matter the kind of food wey you like. The main thing na to dey enjoy am if you dey feel the taste. And make you appreciate the culture wey dat local food represent. Because local food don become part of our way of life for naija and for many other african countries.

For farm work machine equipment dey very important. Because e dey help make the work easy and fast. Before before farmers dey use only their hand and some small small tools dey do farm work. But now technology don bring plenty machine wey fit help farmers plant, harvest and take care of their farm better. Why farm equipment dey important? Number one: E dey make the work fast. If you dey use ordinary hand dey clear land e go take you plenty time than person wey use tractor clear am quick quick. E dey reduce too much stress. farmers no need suffer too much before de fit plant or harvest with machine. E also dey help increase better harvest. Equipment dey help farmers make and produce plenty harvest after their farming season. Also e dey help to save money even though some of the machine equipment dey cost but e dey help farmers make better profit for their farm. Farm equipment dey make agricultural farming easy. E dey help to increase better production and e also make farmers enjoy their work much better.

Farm procedure na the steps wey farms dey take to grow their crop and raise their animal. This step dey important because e go help farmers to manage their farm very well and reduce any form of waste. Before you start farm work, e good make you get better plan wey go dey help you guide all your activity. Number one of the plan be say you go need to check the soil wey you wan plant and know wetin the soil need, so that you go fit prepare am for planting. Choose better seed wey you go grow for the area, and the seed wey go give you better harvest. Also make sure say you know when to plant the seed at the right season to ensure that you get better harvest. Under this session now be say, you need to dey provide water for the crop regularly, especially during dry season. Also add the nutrient wey the soil need, fertilizer to support your crop. Control and monitor the crop regularly, and use better insecticide to control pest and disease. And make sure say you harvest your crop at the right time. To get better harvest, use the correct tool and method when you dey harvest make you no a damage your product. Follow these steps and you go get better harvest of your plant.

Farm tracking na the steps wey farmers dey use monitor and record everything wey them dey do for farm. E dey help farmers manage their farm well and make better decisions, wey go improve their harvest. Number one, business plan. Before you start farm work, e good to get clear plan wey go guide all the work wey you dey do and go help you achieve your goal. Number two, soil testing. Check the soil to know wetin e need so that you go fit prepare the soil well for planting. Make sure say you also check for the right seed wey go grow well for your area and give you better yield. Make sure say you also know the correct fertilizer to use to support your soil and give you better harvest. Monitor all your crop regularly and use the right method to control pest and disease. Harvest at the right time and get the best quality harvest. Make sure say you dey keep record of all your work for the farm, your expenses and the money wey you make from all the things wey you don do for the farm. Follow these steps, you fit manage your farm well and e go also help you increase your harvest.

Floating plant na special kind of plant wey no need soil to grow. mhn Dem dey float for on top water. Get root wey dey soak nutrient directly from the water. And dem dey help balance the environment. Some dey grow for river pond or even swampy areas. Farmers and fishermen dey use some floating plants for different things. Including food for animal and water purification. Why floating plant dey important? Number one: E dey help purify our water. Dem dey remove dirty and every bad things wey dey for water. Making sure sey the water clean well well. E dey also dey provide house for water animals. Small small fish and creature dey hide under am. E fit be food for animals. Some floating plants dey serve as food for livestock like goat and cow. E also dey help prevent prevention. E also dey help prevent erosion. E dey help hold water surface together. Reducing soil lose for river bank. Some example of floating plant water hyacinth, water lettuce, erm duckweed, azolla. Floating plant dey usefull for nature and farming and dem dey fit and de fit help keep water clean while supporting aquatic.

Wetin dey happen now na sey climate change don cause plenty flooding. As the earth warm up, the ear hold more water vapour and dis dey make rain fall heavily. ern When rain don fall too much e go make all the rivers wey dey for our area full and overflow dem. Climate change no be joke. E don increase temperature by over one degree celsius. Since long time ago dis rise in temperature mean sey the ear fit hold more dan about seven percent of every degree celsius wey dey rise. Ern So when rain fall, e dey come with plenty force. For some places like Nigeria flood don become very bad because of climate change. Only last year over six hundred people died from flood wey affect many countries for africa. The world weather attribution people talk sey human activity wey cause climate change make dat flood happen about eighty times more.

The journey wey raw materials dey take become finish product dey involve many many steps. Number one: From harvesting, the first step na to harvest the crop from the farm. mhn. This one fit be green like maize, cassava or even fruits like tomatoes and mango. Dem go pluck the crops when the crops don ripe well well. The second steps na processing. After harvesting the next step na processing. For example, maize fit be made to make corn mill or cassava can be processed into gari or starch. Dem go clean, wash and sometimes peel the crop. before de fit turn am into finish product. The next step na preserving. To make sure sey the product no spoil quick some crop go go through preservation. Dis one fit involve drying canning or freezing. For examples, tomatoes, fit be dried to make powder or fruit fit be canned for longer shelf life. The next thing na packaging. After processing and preserving, the next stage na packaging. Den go pack the product into bag thing or plastic container to make am ready for market. So from farm to table agric products dey go too many many harvesting processing, preserving and packaging quality check before de fit make am finish product.

For agricultural business food source dey play important role to connect farmers and customers. Dem dey help distribute fresh fruits from the farm to the market. Na like dis the process dey work. Food source dey but fresh fruit directly from farmer or through middle men. Dis way farmers fit sell their produce and earn better money. For example, in Burundi farmers don come together to sell tgheir avocado through some cooperative. Ensuring sey dem get better price for the market. Number two, na soughting and packaging. After they don buy the fruits, food source go sought am. Remove the ones wey bad and pack the ones wey good. Ern dis could help preserve the fruit and make dem ready for customer. The next step na distribution. The food source go distribute the packed fruits to different market, supermarket and sometimes directly to their customers. Dis distribution dey important to make sure sey fresh fruits dey available for people to buy. In summary food source dey play very very important role to dey connect farmers and consumers. ensuring sey fresh fruits dey available for people to buy from time to time.

To fry flour based products like chin-chin, fo?lo? di?s si?mpu? sm?? st??ps number one; mix di flour, sugar, and baking powder and make sure sey you add a pinch of salt add your butter, rob am in, until di mixture resemble crumps, add egg, add milk, and turn am until di thing become smooth, cover am and let am rest for about fifteen minutes, make sure sey you roll [puse] di mixture tiny tiny pieces, cut am into different shapes wen you like just make sure you avoid flour to dust, make sure sey you avoid using flour to dust dough to prevent oil from forming during frying. Before you put am for inside oil, pour di oil into a very deep pot, make sure sey you heat am well well, test di oil temperature by dropping a small piece of di flour, if e rise quickly, di oil don dey ready, di next step na to carefully add small small batches of di flour wen you don cut, into di hot oil turn am regularly make e for no stick for di pot. Den fry am until di flour don turn golden brown remove am and place am for inside a container especially make e for drain di oil. den lastly allow di chin-chin to cool down completely before you put am inside container wey air no fit enter proper storage go help am maintain crunchiness.

Germination, na di process wey seed take begin grow into plant, e start wen di seed wen you put for ground begin to dey absorb water, wen go cause am swell and break open, di first part wey go show na di root, wey dem oyibo people dey call radicle, after dat di shoot go come out wey dem oyibo dey call phlomo for agriculture, germination dey important because e go help us determine, how di plant go grow and how e go do better, if di seed wey you put for ground no germinate well, e fit affect di whole crop. To make sure sey germination, to make sure sey di seed go germinate well well, you go need water am e go need oxygen and correct temperature some seed dey need light to germinate while others need darkness. So di right thing to do na to make sure sey you find out di correct environment wey your seed need to germinate properly.

To prepare well for market day as a farmer for Nigeria, make sure sey you dey follow dis foot steps. number one; make sure sey your farm produce dey clean, fresh, and well package. for example, if na tomatoes you dey sell, arrange am neatly to attract better costumers. Number two; make sure sey you use better canopy to cover your goods from di sun and from di rain. Arrange your products very well to make sure sey your own space dey inviting. Number three; clearly put correct label for your product with di price, dis one go make costumers know how much each of your item cost without asking, carry things like bags for costumers, small change for di market wen you dey sell and any other thing wen you need to sell your market. Make sure sey you arrive early on time to prepare your own space before costumers start to dey come, dis one go give you time to arrange your things very very well and catch your early buyers, be friendly, and be eager to answer any question wey costumer fit ask you about your product by following dis steps, you go fit prepare well for market day and increase your chances to sell your produce successfully.